Nagge ɗo rondi ɓingel petel ɗo joɗi do majum, nda dago, da leggal, da lawirgal, da pilo, ɗum ɗo dilla nonde bo fere fere.

Floo, mahol, windo, dammugal guda ɗiɗi. Be babbal nastorgo hendu, dammugal goɗɗo nasta wurta.

Nder saare, palo saare, fanca zamanu, hiito kelli-kelli, feunirgal sudu, dammugal nastorde be wurtorde, se derke'en ɗo dari guda ɗiɗi, windo zamanu.

Nyabbam je roɓe je wujata ɓe laɓita nyabbam man to debbo ɗo wuja je balɗe je ɗiɗi bandu mako laɓata to o balejo ma o wartan danejo

Jusji jey yarugo, jey leemu, jey abarba, jey gongomi, jey koloba, jey goora, jey kuwali, pat walaa jey walaa, haa caago jey coggu, ɓe ɗo resi ɗi, ɓe ɗo sili ɗi.

Kare ɓinngel debbo, riiga bee siket, ɗo jooɗi ha dow darduuma boɗeejum. Kare mai bo kala mai bo ɓokko-ɓokko, be nonde feere-feere, jee sitail boɗɗum.

Ɗo abarba be lemu, pat ha nder basket ɓe ɗo resi ɗum. Ɓe ta'a ɗum ɓe nyama, kare zaki on, kare lambu, boɗɗum ha ɓandu masin.

Tasaje je zamanu ɗo jooɗi ha dou tebul ɓeɗo naftira woore ɓe waɗa hako woore bo ɓe waɗa nyamdu ɓeɗo yowi diri ɗum ha dou ɗum ɗo boɗejum.

Ɗo ɗum playa, playa ɓe ƴoonata ɗum be inglish, be turanci. Nda ɗum ɗo dum mboɗewal, be hore daneejum be ɓaleejum. Ɓe ɗo naftira ɗum on ha fistugo jamɗe hite.

Nyamdu haa nder paranti, be haako ɗo maɓɓi nyamdu man. Nda yaaji, be kusel, be haako baskooje.

Ɗo ɓingel petel on o ɗo joɗi o ɗo fija be juɗe mako, o ɗo wati limse boɗejum, bo kanko wo danejo, o ɗo wati irin kare ɓukkon Sosai.

Ɗo babal fi'ugo leso ha chago leso. Leso be wol durop, nda ɓe tappi leso mai timmini ngo leso mai danejum be wol durop ma banni ha babal Shago Choggumai.

Ɓabal sorrugo lese, ɓe koromje ha ɗanki ɗo maɓɓiti. Ɓaɓal sorrugo koromje ɗo mabbi nɗer leɗɗa. Nɗ piloji ɗo jooɗi ha ɗow koromje mai, ɗun ɗo voɗi.

Sare je zamanu, sare bodɗum sare kolo ndiyam ɗowɗe nda dammugal, nda dammugal fere ha ɓawo nda windoji fere ha to sare boɗɗum.

Budure ɗo dari ɗo yewi kesi juɗe mako gotel ɗo waɗi ni gotel bo ɗo nyobbi ni, o ɗo jogi sumuntare, o ɗo fauni, o ɗo waɗi sarka ha leddi.

Do ɗum urdi, urdi un nder fandu urdi fere-fere. Ɓe ɗo naftira ɗum ngam be fesa ha bandu heba goɗɗo uura.

Ɗo ɗum nyamdu on. Be liɗɗi, be kodume be kodume. Nyamdu mai ɓe defi ɗum on amma ɓe sa’ai liɗɗi mai kam. Ɓe defi on liɗɗi mai sai ɓe acci yarti.

Budure, ɗo jogi waya a juɗe ɗo joɗi do leeso, ɗo yaɓa kapet. odo waɗi kare nonne fere fere, boɗere, ɓalere, ɓokko ɓokko oɗo waɗi lalle.

Yonde sare leddi flo, get nastorde be wurtorde, mahol hadau be mahol ha sera- sera, nonde fere-fere pittilla jamanu.

"Sare" sare on ɓe ɗo maha madi madije zamanu maɗum gidansama ɗa ɓe timmina mahugo mai ɗa ɓe ɗo waɗi leddeji ɓe ɗo atiri waɗi pilasta sare mai ɓe fuddi tarnugo ɗum.

Ɓingel derkejo gorko oɗo joɗi haa dow mahol kombi windo, oɗo jogi waya mako oɗo ɓiɗɗa, oɗo waati limse ɓalejum salla ɓalejum riga ɓalejum, owatai paɗe oɗo ɓiɗɗa waya mako.

Mashin je lotugo kareji himɓe ɗum ɗo dari, ɓe ɗo naftira ɗum be hite lantarki ɓe fala ɓe kunna ɗum, to awati kare ha nder lotan karek laɓa tas, ɓe ɗo naftira be omo ko sabulu.

Ɗo dulluru on ɓii lamido ɗiɗaɗi ɗiɗi Wazirin Adamawa Alaji Atiku Abubakar on be hore mumdo oɗo wati gare odo wati hula odo ɓorni paɗe ɓorne nda ɗobo sicuritis mako on ɓe hakkilinta be mako Alaji Atiku Abubakar on.

Get nastugo sare be vurtugo nonde fere-fere, ɗon fulo ha leddi ɗo dari mabɓinga maitanga do mabɓini.

Babal nyootugo koromje, vooɗa. Koromje boɗɗe, pilo ɗo jooɗi ha dou maaje, be leese boɗɗe. Nda nyootirgal maajum, ɗum ɗo jooɗi ha babal ha gefe, ɗo reena ɓe sooda.

Ɗo ɓe ɗo viyaɗun konsturukshon, to ɓe ɗo naftara ɗum on ɓe ɗo huwan sare on jotta, sare ko chago , ɗo ɗom ɗo dow kuɗe, kanjom waɗi ɓewaɗi leɗɗe leɗɗe no ɓe ɗo ata ko ɓe waɗi on ta ɗum Yana.

Ɗoo ɗum joomoji on daneejum bee ɓaleejum, ndaa ɗum ɗo kannji ɗuuɗɗi ɓee waati ɗi haa nder keeji, ɓe mabɓi ɗi, ɗi ɗon ndura zomooji on.

Bingel do fija haa leddi, o ɗo dogga no bamti kosɗe maako gotel, kosɗe maako gotel bo haa leddi, kosɗe maako gotel o bamti gotel bo bamtaka o ɗo dogga o ɗo fija tamre ɓe ɗuɓɓe ɓeɗo fija.

Korowal je zamanu je joɗugo abbe koromje ɓeɗo resi ɗe ha babal fiyugo koromje je zamanu nda ɓe tappi ɗum be resi ɗum be waddi be resi ɓeɗo reina shoggu, nda fere bo ɓeɗo wani ledda bawo to ɗo pat kese on.

Derke’en ɗuɓbe ɓe dou hoseje ha gene ha ladde, gene nonde fere fere, ɓeɗo dou koseje joɗi, ɓe wala ko kare ha ɓanɗu maɓɓe.

Agogo je habbugo ha juɗe. Agogo mai je robe on. Habba h juɗe faunira be mai, be lara taim wakkati be mai. Nɗa ɗum ɗo joɗi ya ɗow leso, ha ɗow beshit.

Paranti je nyamugo nyiri be tasau je hako je zamanu ha Babal shagoji je sorrugo paranti man, ɓeɗo resi ɗum ɓeɗo resi tasau hako hado paranti nyamdu mai ɓe hosi ɗum hoto.

Derekejo ɗo dari, o ɓaleejo, o waɗi kare daneejum, riiga daneejum, bel burawun, salla daneejum, paɗe burawun, o ɗo dari haa dow leddi.

Turmiji roɓɓe ɗo joɗi ha nder shago ɗo sili ɗo yowi ndiri, ɗo dou darduma ha kombi mahol, ɗum ɗo nonde fere-fere.

Ɗo ɗum kifneje je watugo ha hore je worɓe doɓe do yona dum zanna to kanjo kifneje on be sanyan dey on be garaji be ɓatal sei be lota de to worɓe do wata ɗum ha hore on.

Nda ɓikkon makaranta, ɓingel debbo be gorko. ɓeɗo ɓorni kare makaranta ɓeɗo dari jogi ɗere wol, ɓeɗo janga ndaɓeɗo ɓeɗo waɗi anko.

Ɗo ɗum chago je nyebbam lotugo ɓanɗu, wujugo, fesugo, ha ɓanɗu, je gerugo gasa hore, be ɓanɗu goɗɗo patni nda ɗum.

Ɗo ɗo ɗum unordu. Ɓe ɗo naftira ɗum ɓe unira kujeji be mai. Ɓe una irin shitta, irin ɓokko, irin anka hakoji daban daban, hakoji gargajiya.

Leso je sudu ɗo dari nonde fere-fere katako jonde je kombi mai do dari ha gefe tado interloks gotel bo ha daw leddi.

Yari je zamanu kudaii, goddi bo do leddi nonde fere-fere, bodo jogi dum ha der kwali je zamanu, odo wadi leppol balejum hajuge mau.

Ɗo babal kuugal on je goɗɗo. Ɗum viya je himɓe, nda ɗum ɗo dammuɗe maɓɓi, jei ofis maɓɓe mai. Nda notis bot, nda penti

Bodure ɗo mori cuku be gasa mako. O'ɓalejo oɗo nder sudu joɗi oɗo waɗi kare nonde fere-fere. Haske ɗo haski hedi gefe.

Ɗo ɗum babal on, babal fiwgo koromje babal je ɓe tappata koromje nda ɗum ɗo ɓe tappi ɗi ɓe resi ɗi kanjum nai be tebul ha cakamaji pat je koromje on koromje zamanu.

Ɗo ɗum njaraaɗam belɗam inde majum jus be turanci jei jus man bo jei apple on, nda ɗum ɗo ɓe ɗo hauti ɗum ɓe ɗo chili ɗi ha nder goora, ɓe ɗo resi ɓe ɗo reina choggu kanju on jus on.

Leeso je jamanu danejum be borgo, be woldrop je leeso mai. be darogal ha babal fiyugo leese je jamanu.

Tasaje nyamdu ɗo hako, tasawo nyamdu tasaje guda tati. samira je ɓe vi’ata ɗe be hausare be basira amma ɗo samira on.

Debbo mauɗo ɗo joɗi oɗo wati riga boɗejum o ɗo mori gasa mako juɗɗi ni voɗugo, o ɗo wati sumuntare o ɗo maɓɓi kuje ɗo mako yeso mako, nda gasa mako ɓalejum kurum o wuji ni ɗum nyebbam o mori.

Ɗo soket on, soket mai ɓeɗo wata caja, se ɓe waɗira caji waya, kokoma ɓe wata ɓoggol je tivi, se wadda ko ɓoggol fanka bo ɓoggol esi, wala je wala.

Ɗo hore bingel on bingel debbo pamarel, nda gasa mako o do sanci ɗum, bo oɗo mari gasa ɗuɗɗum, o sanci gasa mai ɓe ɗo haba morugo mo ɓe ɗo wailiti ɓe hosi hoto.

shago sorugo lekki, lekki worbe, leki robe, likki nyaube, nonde fere fere, ko vallirta fere fere ha derme.

Babal jooɗugo nyaama nyaamdu, tebur juɗɗum ɗo sili be chokaliji be koromje ɗo jeeri babal bodɗum jee zamanu.

do dum hore goddo on, do mori be gasa dadum o do mori gasa mako kanji jego, da o do burni riga mako bo balejum o do husiti bawo.

Ɗo ɗum makilin'on, makili mai ɓe ɗo waɗa ɗum ha dou burush sei be woggira nyi'ee, heɓa nyi'e Laɓa. Nda ɓewindi tiri D y tres makilin man indemai tires.

Ɗo do’aji on ɓe ɗon numtina ɓi adamaju do’aji je dina islama, je dillugo be je wartugo, heba godɗo ekkita mo espeshali bukkoi.

Ɗo ɗum derekejo on, ha dou puccu. O ɗo fija fivirde polo. O ɗo ɓorni limse mai, o ɗo fauni pucci mai. Ɓe ɗo dogga on hamɓe ɗiɗi. Nda ɓe ɗo, nda ɗumal nda leddi.

Drowaji be mabbitowal ha himɓe ɗo joɗi, towa resugo kuje ha dow maɓɓa e maɓɓutugo resugo tv ko urdi.

Ɓingel debbo ɗo budure oɗo haɓɓa fulawa ha dow labule oɗo fauna ɗum oɗo wati riga atampa boɗejum oɗo wati salla ɓalejum oɗo mori gasha mako oɗo husiti ɓawo.

Leddi jarandi, gene duɗkon ɓokko-ɓokko, mahol gar singol nonde fere-fere nonde danere be leddi-leddi.

Budure ɗo jooɗi ɗo waɗi kare ɓokko ɓokko, ɗo waɗi adiiko bulu, o daneejo oɗo jala, oɗo jooɗi dou kuje joɗirgal nda ndiyam ɗo rufi ha geefe maako.

Ɓoftirgal jei Leddi, nda juuɗe majum ɗum katako, honduko majum jamndi, ndaɗum ɗum ɗon haa dow leddi, jei ɓe ɓoftirta leddi.

Mahol lope leddi lope dammugal kouno nasturde be wurtorde ,mahol bo do sankiti sankiti je loope.

Dankali, dankali sare, dankali mai ɓe ɗo setta d ɗum, ɓe ɗo defa ɗum, ɓe ɗo sa'a ɗum dankali mai ɗo mari zaki je ɓi adama jo nyamata on.

Yonɗe sare goɗɗo. Be get balejum. Bukkon ɗo fija. Ɗebbo gotel, worbe tati. Goto ɗo joɗi, ɗiɗi ɗo ɗari ha nasturɗe sare mai.

Ɗo ɗum darkejo on ɗo ɓorni limse o ɗo wati gare danejum be oɗo wati a gogo ha juɗe mako, oɗo jogi waya mako bo oɗo biɗɗa, nda ɗum ɗo bo’o danejo ngam laral ɓanɗu mako danere, nda riga mako mai bo ɗo mari zubi danejum.

Mota ɓalejun ɗo dari ha danki, danki be kuano mahol ha gefe, intarloxs ha gefe, ngaɗo dari de’iti.

Ngesa mannga ɗo juuti, ɗo wooɗi kare ngesa feere-feere, nonnde feere-feere, leɗɗe juuɗɗe- juuɗɗe ɗo dari haa geefe, geene on ɓokko-ɓokko haa geefe.

Interlocks, buta, mota guda ɗiɗi, machine va'otoɗe leɗɗe nonde fere-fere, gadina...

Ɗoo ɗum caago on, caago jey soorugo kareeji, kareeji ba booro kenan, ndaa borooji may ɓe ɗo ɓili ɗi, ndaa booro may ɓaleeji, daneeji, boɗeejum Pat jey coggu on booro rowɓe.

Ɗo ɗum lekki, lekkinawugo redu lekkimai ɗo vindi fas rilif, lekki to goɗɗo nyauɗ to oyari ɗum ni a take o nanam jamu.

Babal ekkutugo jangugo, vindugo be jangugo ɓingel ɗo vinda, ɓingel ɗo janga, ɓe ɗo waati kare daneejum daneejum be kare boɗeejum boɗeejum.

Ɗo babal sorrugo defte shaago sorrugo defte on, nda ɗum ɗo ha nasturgal majum ɗo maɓɓiti ɓe ɗo vindi zamani buks LTD, to ayiɗi defte je zamanu ko irin toi awaara asoda.

Ɗo babal yarugo ndiyam, yarugo juice, ɓedo viya ɗum "bar" be "restaurant" be babal nyamugo nyamdu ɗo ɗum koromje je jonde, ɗo babal resugo nyamdu vi’ata ɗum "bar".

Ɗo ɗum juɗe on ɗo jogi yari. Yerije boɗɗum je rowɓe. Rowɓe on ɗo naftira yeri mai, ɓe ɗo wata noppi maɓbe, ɓe fauna be mai.

Kofi je zamanu nder nonde fere, yasi nonde fere. Goddo ɗo jogi ɗum ha juɗe mako.ha Shago je Sorrugo tasaje be Karkaseji fere, ɗo ɓili ha dou tebur ɗo Sili.

Tato ɓe dari ɓe hosi hoto ɓe do wati tak je apc, ɓe do dari ha yonde sare goɗɗo ɓe dari ɓe hosi foto, goto bo ɗo husiti ni.

Ɓudure ɗo joɗi taɓɓi galagal, o danejo o ɗo waɗi gasa puccu be gasa mako ɗo hauri ndiri ɓalejum, o ɗo waɗi kare ɓodejum o ɗo furta gitte.

Buudure ɗo jooɗi, o ɗo waɗi gaasa puccu be gaasa maako, ɓe ɗo jogi be juuɗe, ɓe ɗo ɓamti ɗum geefe geefe, o daneejo, o ɗo waɗi kare ɓaleejum, mahol ɗo titi mo.

Derke’en do fia tamre hamɓe joyi ɗiɗiɗo gefe do fiya tamre, wore tatodo gefe do fiya tamre wore goto wati pade luttube watai pade da atayha ha gefe leɗɗi.

Gortugal wulinga be sumageti nda gortugal man ɓe wuli ɗum ɗo voji nivoɗugo. Dede nyamugo be nyebbam. Nda Supageti ɓe resi ɗum ha dau supageti man nder plet.

Ɗo ɗum jeuleru on je sorrugo koromje, nda ɓe duufi koromje mai ɓe hauri ɗi, koromje jamanu nda ɗi ɗo ɓe hauti ɗi, nda ɓe ɗo haɓɓi ɗi ha nder leda, ɓe ɗo resiɗum je choggu on.

Salamu aleikum ɗo ɓeɗo vi'a ɗum deftere, ɗo ɓeɗo vi'a ɗum bindirgol, ɗo ɓo ɓe ɗo vi'a ngel ta irgel, ɓeɗo naftira deftere be vinda, ɗobo kanju on be naftirta ɓe vindira ɗo ɗobo ɓeɗo taira kuje on be man.

Janareto kunnirgal hite ɗo joɗi ɓeɗo haɓa kunnugo ɗum nonde fere fere balere ɓe bulu ɗum ɗo falindiri be kukin gas.

Yeri je roɓe je roɓe wata ta ha noppi maɓɓe be aworworo be sarga pat je shokgu oɗo resi ɗum ha nder ko'ali ɓe do hauti ɗum ni jodugo sarga ma roɓe ɗo wata ha daɗe maɓɓe be yari ɓo noppi aworworo bo ha juɗe.

Debbo oɗo wati limse atampa. Gown owadi; oɗo wati agogo be jawe, oɗo waɗi pauni do voɗi. Odo nyukkini yeso mako ha hoto mai. Odo dari bo jogi'ndiri juɗe mako.

Derke’en be mauɓe ɗo dari ɓe hosi hoto. Ɓe ɗo waɗi kare gotel, ɓe timmini jangirde kur’an, woɓɓe ɗo jogi ɗum ɗo dari, wooɓɓe ɗo turi haa leddi.

Plate be tasau, je nyamdu. Plate maa ɓedo lowira ny nyam nyiri marori. Tasau bo kanjum on ɓe ɗo lowira hako be mai. Se goɗɗo esa, se suɓɓa, se nyamada.

Ɗo ɗum sare on ba hotel sare on je himɓe yoɓata cede wala, to ɓe wala ha ɓe wala ha wuro totton ɓe yoɓata cede sai wala. Nda sare mai da opstes mai gidan sama mai va’a jippa ha totton ɓe woni.

Buduure be derekeejo, buduure soodi kuje, wari yoɓugo haa derekeejo, ɓe ɗo dari dow teebur, o ɗo waɗi kare boɗere, be riiga ndiyam leddi leddi.

Ɗeɓɓo, oɗo ɓorni limse ɓoɗejum. Oɗo moori gasa mako. Oɗo wati yeri. Oɗo nyukkini yeso mako. Ɗeɓɓo ɗanejo. Nɗamoɗo ɓe hosi hoto.

Leso zamanu ɗo waɗi nonde bulu don ɗo jodi dow katako ha leddi nda gene nonde fere fere, ci’e fere fere nda ɓikkon mama gene mai ɓokko ɓokko.

Ɗo ɗum gaasa hoore ɓinngel debbo on. Ɓinngel debbo petel ,ndaa ɓe ɗon moori mo ,ɓe ɗo sanci mo, ɓe hawri cuku ɓe waatin mo hunde jey nangugo gaasa jey zamanu. Haa gaasa may o ɗo huusiti ɓaawo maako, o ɗo waati riiga ɓokko ɓokko be zip.

Mahol je zamanu dammugal nastorde, be vurtorde, nda windo ɗo haski hitte, diga yasi nder sudu mai bo ɗo balwi kurururum nda nder stays.

Dereke’en tato ɓe ɗo fiya tamre. Gooto ɗo fiya tamre may gooto ɗo haɓa jaɓtugo tamre may, gooto bo ɗo dari aata tamre may haa too.

Paalo be tayls, be nastirgal paalo, suudu daneejum, babal dammugal mayma danejum, be winndo, be tayels ɓaleejum, babal dambugo.

Sprit, fanta, seven op, mirinda, pat je choggu ha paket majum ɗuɗɗum ha shago ɓe ɗo resi ɗum naftira be mai, sodan on je shoggu, jus on je yarugo.

Ɗo ɗum bakuru on bakuru je yakkugo be ɓeɗo una be naftira be nyamira doya ɓeɗo waɗira yaji nden bo ɓeɗo yakkaɗum bo bannin bakuru on beldum bedo wada.

Frain pan je jamanu frain pan balejum, boddum, dabe do hefi nder mai je be sa’ata koi on ko tamseje wada nybam be sa’adum.

Leɗɗon féré-fere, genon féré-féré, mahol féré-féré ,nonde féré-féré lambatuyel nastugo ndiyam wey wurtugo yondé saré goɗɗo.

Derke enɗo dari fiya bol ɓeɗo waɗi kambas judugol paɗe cuhgol, ɓeɗo waɗi kare nonde fere-fere, ɗo dari ha dow graskapet ɓokko ɓokko ɓeɗo yeuta.

Korom je bodde je zamanu be pilo dojeri hado koromjeman ha palo, darduma ha leddi dum do sili vodi bo do naftira dum wala ko joda hado.

Ɓoftirgal dotti ko leddi bodere, taya ɓalere ɗom ɗo joɗi ha dau tais, ɓeɗo naftiradum ɓe tura ɓe yara kuje ha babal.

Dergezo do dari be hosimo hoto wadi kare ɓalejum be pade balejum, windo guda didi do ɓawo mako semahol danewal ɓawo mako.

Ɗo budure’on oɗo ɓorni limse je fulbe, limse danejum oɗo vaki boro oɗo wati riga ɓalejum ha nder oɗo fauni ni ovodi amma ɓe nyukkini yeso mako ha hoto man.

Ɗo ɗum gortoɗe on gortoɗe sare, ndaɗi ha leddi ɗiɗo dilla gotel ɓaleru, gotel bo ɓodejum ɗiɗo ɗila ɗiɗo dura ɗiɗo tefa ko ɗi nyama kanjiy on gortoɗe on ɗo.

Do dum kolta do dum alluwa jangugo, do dum shagoji babal sorugo kujeji ji irin taya mota be vi bornokap be hulaji.

Ɗo ɓingel debbo on o ɗo fauni, o ɗo wati suddare ɓalejum, o ɗo wadi gazal ha gite mako, ha geram mako, wadi pinari. O fauni o wooɗi, o waɗi pauda o geri ɓandu mako.

do urdi, urdi ji susugo ha bandu, urdijee robe, ha babal sorugo urdiji. Nda dom do be do resi dum nder kwali, be itti dum be resi dum ha do kwali mai, to godd lari vodimo wara soda.

Debbo danejo gasa mako ɓalejum, laɓinga. Ɓingel mako ɗo joɗi dou koste mako, odo jogi waya ha juɗe mako gotel, gotel bo ɗo ati ɓingel mako, oɗo lara laptop mako do joɗi ha yeso mako.

Saare, ɓe ɗo maha maadi boɗɗum jey zamanu, saare gidan sama ndaa gilas haa dow, ndaa winndooji, ndaa njamndi, ndaa filaawa, ndaa bo hiite, ndaa nastirgal may bo.

Do dum ngesa Tattase. Nda Tattase bedo awi dum. Ndadum dum fudi, dum mauni, dum hosi lawol bendugo. Ndadum do kanji didi ha Ngesa on Ngesa je Tattase

To himɓe'on, ummatore ha julurde jei jumɓa. Nda wobɓe feere gudal nayi ɓe dari ɓe hoosi hoto. Ɗiɗi wati limse danejum gooto wati boɗejum gooto wati ɓalejum. Ɓe dari ɓe hoosi hoto, nda himɓe feere bou ha ɓawo mabɓe kowa adila julurde'on je juulugo.

Ko'e gudu ɗiɗi on be gasaji maɓɓe, ɓeɗo geri ɗum, ɓe looti ɗum, ɓe safiti ɗum, ɓeɗo geri ɗum, ɓe husiti ɓe hokki sera maɓɓe, ɓe hosi hoto gasa maɓɓe mai ɓe waltiini ɗum ɗo laɓi.

Tasaje boɗɗe guda tati ɗeɗo joɗi ha dow tebur silva. Tasaje mai ɓeɗo watira nyamdu ha nder be haako be kujeji fere je nyamurgo.

Budure ɗo joɗi o ɗo waɗi fanu yerotowal, o ɗo waɗi gasa ɓalewal ɗo jippiti ha leddi, o ɓalejo o ɗo waɗi kare danejum, o ɗo joɗi waɗi sarqa.

Ɗo yonde sare goɗɗo nda leddi nda nastirgol mai ged mai danejum, nda dow mai bo mahol on sera gefe mai bo leddi on be siminti.

Ɗo ɗum deftere kur'ani ɓe ɗo siliɗum je jangurgo, je tafsir. ɓeɗo sili deftere man, hadisi be kur'ani.

Dereke'en hamɓe nayi yahugo joyi, ɓe ɗo babal fiyugo tamre, ɓe ɗo dari yewta. Woɓɓe ɗo waati kare daneejum be ɓaleejum salla, woɓɓe ɗo waati kare boɗeejum, ɓe ɗo dari.